Fi taali taali nu nuul la moto bu weex moge daw si tali bi mogi ame wun bu nuul mung si kaw si boram nak mogi ame bitik btitk bu nyu jaye ay yere yere yu weex ak fun Dee defe naan bu seda bu bulo mogi ame antenn bu guda antenn bu weex bu xonxu ak garab yu werta yu bari.

diw i kaw diwi kawar bu ñuul la, mu ngi amee bindë yu ñuul, lii nak kawar la, dañ Koy def, sa kawar bi, di la may kawar,..lii mootax, gaayi

Lii jaaru gigain la wiss yu wekh mungy ameh lui taaku, mungy ameh tehjeh kaii bii njung kor tek fu wekh, lii la gigain yii di sol nju munah raanjeh gaii.

Lii ñaari eponse la, eponse buñ Dee jafëndeko, si wàllum defar kawar, lii la xalé jigéen di jêl, di jafando su neekë, defar seen kanam, bi ñung ko tek, sokolaa.

Kii Adama Baro la, mingi sol xaftaan bu doomitaal, mingi def, wati bakanam bi, mingi sol kupeti bu doomitaal, mungi ag si kaw moto, amna nyun ko toppu, si ganaawam mingi ame ker bu mag, bunj tabax, ame ay maraaj yu weex ak buntu yu seetu.

Li wunn la wunn bu nuul li len deh jeel diko dage ay nxaax mongi ame banta bu cxocola li len de jefendeko si doog nxaax nyu koi joh ay xaari naakgi fassi mbammi di leka.

Li njaru la njaru njegen bu wheh mugi ameh lui tarka nyung ko tekk fu wheh li la njegen di sol nyui jagarr jagarr nyu mun len ranyeh dall njegen wala gorr.

Lee goor ak jegain la goor bage sol muba bu nuul jegain bage sol kala bu nuul muba bu nuul muge ameh lu weex muge teye haleh muge sol muba bu werte ku tonke se toogu be muge sol muba bu weex ke muge sol muba bu neteh gaye nuge tonke se toogu nuge take taabul bu sukola gaye nuge jengal gaye.

Fee motou bu dome tahal la muge am setou yu nuul fee amna goor bu tahaw muge sol lu bulo muge teye weah bu nuul weah yu nuul fee nak motou la motou bu weex ak bu bulo la fele motou bu werte bu nuul la fee ay kartong yu bory yunuy jaye etass bu raye bun tabax muge ameh aye setou yu nuul fee pole bu gouda la muge tahaw.

Jigen mungi tahaw mungi sol robu bu weex am lu nul, mungi sol Chen bu weex am lu nul, mungi defar kanamam, mungi def wee yu guda, jaro baram ak jaro lamm,

Fi keyti xibaar bu am binda yu xonxu binda yu weex binda yu nuul mongi ame lu bulu ak lu xonxu mongi ame lu weex mongi ame netal yu bari.

li jigeen bu tog monge defar ay malan nyum nyu de defar ay malan malan nyu nyee oodu mongi tog si togu amna ko toge nele mongi sol lu bulu kala bu bulu.

Lii packeti garab bu wekh la, mungy ameh lu bleu, binda yu njull, njung kor tek cii taabul bungh lal morsoh bu wekh mungy ameh lu bleu ak dahnas.

Li laal la laal bung defareh xanxa bu cxocola mongi ame loi taka mongi ame naari doroo yu cxocola si ganawam nak mongi ame bunta yu nyui defar bunta xanxa.

Li keyti xibaar la bu am binda yu xonxu binda yu weex binda yu nuul mongi ame lu bulu lu xonxu ak lu wertax ak netal yu bari.

Jigen bu sol robu, robu bu nul, loho bu gudu, mungi def mes bu nul, defar kanamam bi, mungii tiye kalpe bu nul, ci ganawam mungi ame maraj bu weex, mungi ame tableau bunj defar bam rafet.

Lee goor la goor bu sol muba bu hauha ak tubaye bu nuul muge daw se gaaj be muge tagal yaram.

Fee muge ameh motou bu werte muge ameh lu weex fee motou bu neteh muge ameh lu verte se ganaw muge ameh pole bu gouda muge ameh marag bu weex bu xomat muge ameh tate garab yu raye yu werte muge ameh fee motou bu bulo muge ameh bedong ye weex.

Lee nyante goor gaye nugse meremu juganteh nuge tangal yaram gaye nuge sol muba yu werte sote xonxo fum teda muge am lu nuul la muge sol dalle yu weex amna nu sol kawass yu nuul dalle yu ñuul se kanam nak muge ameh tate garab yu werte yu ndaw.

Li moto la moto bu weex kamiyun bu guda mongi eep ay barigo yu wertax nyun ko taka bala mu rott si boram nak mongi ame ay tati garab yu guda.

Li boli wer bu wale kai, nyunko tek ci kapet bi, li nak denjkode wale diko jafandiko, walko mango, kani bu khonkhu, kani bu verti, kani bu nete.

Lii ay dallë yu bari la, dallë yu, dallë ay yiree, yu mu ngi amee dallë bu ñuul, mu ngi amee dallë bu weex, ñung ko tek si kartoñ bi, jigéen mun nako sol, goor mu nak oo sol, demee kaay janga la.

Fi ay talibè nyo toog ci mbèreèmu jàngay deeni, amna nu sol kala yu ñuul, amna nu sol yiré yu nètè. Karton mung fi tégu ñungi toog ci ay basang. Jàngalekat bi mungi fofu mungi sol, lunèt bu ñuul, copoti bu weeh mungi haley.

Lii kaiiti xibarr yu am bindi yu xonxu yu bori ak bindi yu wekh bindi yu ñul mungi ameh lu bulo mungi ameh lu xonxu ak natali yu barri.

Lee keyete hebarr yu am bede yu xonxo yu bory ak bede yu weex ak bede yu nuul keyete hebarr bage am lu bulo lu weex ak lu werte ak natal yu bory gaye nuge sol cupate yu weex ak muba yu weex ak lunet kenake muge sol lunet.

Lii màndarga la màndarga rew bu am lu xonxu lu netteh ak lu wert mungi ameh lusi digu lu wert la Lila nitñi di xamneh li ban fasongi dekala.

Lee nyari macen yu mag la muge ameh lu nuul muge ameh lu weex le lang de jefaneku se defarr keyete ye keyete yu am bede jagekay.

Lee aye talibeh yu goor nug se mereme plase jagekay nuge sol sen jangekay yu xonxo muge am lu weex amna ku sol jangekay bu bulo nuge yore sen tereh ye ak sen bede kaye nuge bede nuge tonke se toogu ak taabal bu sukola nuge jange.

Li daali goor la bu chocola si suuf mogi ame lu weex mogi ame lu nuul nyun ko tex fu weex li la goori di sol di dem jànge gi wala de dem legaye.

Li keyti xibaar bu am binda yu bari ak binda yu nuul ak binda yu weex keyti xibaar bagi ame lu werta ak netal yu bari.

Fi plasci demé kai lekala mugi ame togu togu yu njul mugi ame taboul mugi ame taboul wer bu wex maragi yangi ame lu wex mugi ame lampa ci kaw mungi ame xobe yu wert Fi mugi ame foye kai bal yu xonxu mugi ame lu wert mugi ame lu socola

Lee tablo bu weex la muge ameh bede yu nuul bede yu bulo bede yu xonxo se kawam muge ameh tablo bu weex muge ameh bede yu bulo bede ye nak tablo be dang ku def bede pur nuy ku nyaw mu muna janga beda ye se lumuy walum jange lanla.

Lii tableau bu njull la, mungy ameh lu bleu, njung kor deff bindu yu honhu ak bindu yu njull, tableau bii nak denkor tek cii, cii kaw yon bii, ku njow jaalu gis bindu yii mu jaangu kor, mu ham cii waaloum lal, jaa, bindu lanla.

Lee keyete hebarr bu am binde yu xonxo yu bory binde ye weex binde ye nuul muge ameh binde yu werte munge ameh lu bulo ak lu weex ak natal yu bory.

Jigeen bu tahaw mungi sol robo bu n'uul mungi ameh lu weex nyu ko solal lu weex mungi ameh binda yo n'eteh mungi def kala bu weex nyu ko solal bahanan si ganaw nak ay table yo goda yo chochola ak tohu yo nuul.

Xibarr bi am bindi yu xonxu yu bori mungi ameh bindi yu ñul bindi yu wekh mungi ameh lu bulo lu xonxu lu wertt ak natali nityu barri.

Ñii ayy talibeh yu gorr Len talibeh yu gigeen ak jangale katyi ñing sen ganaw talibeh yu gigeen Yi ñingi sol mbuba yu netteh ak tuboy yu bulo sen dalla yu ñul ak kawas yu ñul Amna kufa deff kala bu wekh jangale katbi mungi sol tuboy bu guda bu ñul ak mbuba bu bulo.

Lee lame jegain la lam buye takeh nugku tek bu darab bu weex muge ameh aye jaaru yuy takeh fale se kanam lela jegain de sol.

Lee tangale kaye ndox la bu nuul muge ameh lu weex nugku tek fu nuul dang ku polug se suket bu weex felebe nak fele bu nuul la marag be nugku karou karou bu weex lee nak dang ku de jufaneku se tangal ndox se walum sagu wala se nann tee.

Lee palate werr bu weex muge ameh dogete yapa bun saff muge ameh suble ak tamate bu werte nugku tek se taabul bu nuul se boram muge ameh taa.

Lii khibarr la, khibarr bu am bindu yu honhu yu bari, ak bindu yu wekh, bindu yu njull, khibarr baangy ameh lu bleu, lu wekh, ak lu wehrt ak aiiy naatal yu bari.

Amna ku tiye daala daal bu nuul mongi ame lu weex lu xonxu lu nete daala bi jigéen mung nako sol goor muna ko sol si walum tangal yaram wala de jange gi.

Le togu togu bung defare xanxa bu chocola den ko dey toge di jefendeko soi nak tog nag anng wala nga tog nga nopal sax yaram.

Li kayeti xebar la mungi ame binde yu bari binde yu bula mungi ame binde Yu bula ak yu xonxu ak yu njul mungi ame lu bula ak lu wert ak ay natal yu bari

Li jigeeni merr la mogi sol mbaxana bu am ay perr yu weex yu nete mogi sol yere chosan mbuba bu werta mogi ame lu weex mu sol cha bu weex bu bulo mogi sol lunet bu weex.

Fee mereme plase juganteh bal la fee amna koye daw se kanam muge sol muba bu weex tubaye bu weex kawass yu weex dalle yu werte muba be nak muge ameh lu werte kuse ganawam nak muge sol muba bu bulo kawass yu bulo dalle yu weex muge daw de gistu.

Li motoo la motoo bu wex mungi ame lu njul wer yu njul maragi bi mungi ame lu nete mungi ame tati garab yu wert ci soufe

Palate werr bu am suseh yapou muge ameh lu werte salat yu werte tamate yu xonxo ak aye suble.

Li keyti xibaar bu am binda yu xonxu yu bari binda yu nuul binda yu weex keyti xibaar mogi ame lu bulo lu xonxu ak lu werta ak netal yu bari.

Fi ay talibe yu Goor ak talibe yu gigen talibe Yu gigen Yi njongi sol lu wex kena mungi def kala bu njul kena mungi def kala bu bula kena mungi def kala bu wex kenenka kala bu wert kenen ki kala bu xonxu talibe bu Goor bi mungi sol mbuba bu wex gayi njongi tiye sene aluwa jande Kaye ak tare

Lii ñarri kolli ñulla koliyi ñingko tek Fu wekh coloyi nak denkodeh jefandiko si walu defarr kurangamna ñukodrh jefandiko si walu defam dok ñinko defareh fudan.

Lii daharr bu essbila ñinko deff si boli werr bu ndaw daharrbi ñinko teksi tabule bi mu socola daharrbi nak denkodeh jefandiko si togu ebbeh Wala togu Wala togu domoda faring Wala defarrko macheko nonu.

Nyate goor nugse meremu juganteh bal gaye nuge juganteh bal kuse dege muge dorr bal be muge sol muba bu werte kawass ye werte dalle ye werte muge ameh lu bulo nyari ye nak nuge sol yere yu weex tubaye yu weex dalle yu weex kenen ke muge dol dalla yu bulo kawass yu weex muge dawale bal be.

Li palati veer bu am succe veermisin am na kutiye kutdu wong mu nge lekka falle nak mu ngi amme kerr bu am marrag bi mu ngi amme lu weex.

Jekerr ak jabarr ñingi tok kenaki mungi sol mbessen bu wert ñunko ñaw garambuba gorr mungi sol montorr bu wert mungi ameh lu wekh gigeen bi mungi sol mbessen bu wekh mungfa deff lu wert mungi sol dal mungi musoru.

Kii xaleh bu ndaw mungi lettuce mess mess bu ñul mungi deff xagi yu rafet mungi sol mbuba bu socola mungi retan ganawam mungi am lu wekh.

Lee lal bu weex la bun dafare hankah mu ameh doru yu ndaw ak doru bu am setou fale nak aye nyari goor nukoy defarr kenake muge sol muba bu nuul mbaxana bu xonxo fale nak muge ameh motou bu nuul amna kufay doh muge ameh kerr bun tabax bu parehwut.

Lee butele foleh bu am naan bu sedde bu tuda genjer muge ameh lu weex muge ameh bede yu nuul nuge ameh kuberr bu bulo nugku tek fu weex.

Li tere bu bulo bu am bindi jange kai tere bi nak si kaw mogi am binda yu weex ak binda bu bulo li jigeen bi tog la mogi sol mbuba bu weex mogi getu si ganaw di xool.

Lii daali gigain bu njull mungy ameh lui taaku, benu bii njung kor wehrre fu, fu wekh, benen bi njung kor tek, lila gigain njee dii sol di jagarre jagarre.

Lee motou bu dome tahal la muge taal lampam be muge daw se talih bu nuul be fee motou bu bulo la muge ameh lu weex ak lu xonxo benen buse kanam bu weex la fee nak muge ameh kerr bun tabax marag bu weex bunte kerr bu xonxo amna ku tahaw muge sol muba bu nuul fee nak muge ameh aye pole curang yu gouda ak tate garab yu bory.

Lee banta bu tuda burawse be lan de jel deku jafaneku se mekup de defarr se kanam muge ameh lu sukola muge ameh lu nuul lu nugku sampa fu weex lela jegain ye de mekup bou.

Li montor buy take njung ko tek fou wex montor bi ci beer omugi ame lu wex ak ay binda li la nit Yi di take ndax njou mana xam ban waxto moye dem

Fee amna goor bu tonke muge sol xaftaan bu weex muge teglanteh lohom ye ajj ku se kaw muge noyu gaye muge sol se muge tonke se aye toogu yu sukola amna nu neka se ganawam amna ku sol mubu bu bulo muba bu dome tahal kenake muge rah lu neteh.

Lii terela terebu ñul mungi ameh lu bula lu wertt tereh jangeh kai si kaw mungi am bindi yu wekh si birr mungi ameh ayy kait yu wekh yu am bindi ñunko dek si tabule bu socola.

Li kayeti xibar yu am binde yu xonxu yu bari bide yu wex bide yu njul am bula lu wert ak ay natal yu bari

Li ay botali weer yu am naan bu seda yu bari mogi ame kuberr yu weex yu ame lu xonxu nugi ame ay keyt yu weex mogi ame keyti mogi ame dindi yu nuul.

Lee meremu plase napekaye jeen la muge ameh aye taabul nugfa def aye jeen muge ameh muss yu bulo amna jegain nuy nyaw de napu jeen de dem de jayee fee nak muge am nugfa keyete nugfa def aye banta nuge corget.

Lee boole weah bun bona nugku defar tameh dang ku de laye gerteh dang ku de laye ay mbuha nugku tekk fu weex.

Tereh la tereh bu am bindi jangeh si kaw nak mungi am lo bulu mungi am lu weex ak bindu yo neteh fi nak jangaleh kat bi mungi tahaw tek si teyeh loho bi si ganaw sol lo bulu ak lu weex fi nyu jangi nyu go sol yerh bu weex ak tobeh do mit tahal nyu gi tok si togo ye nyi yoreh di tereh jangi.

Li jaaru la jaaru jigeen bu wiss mogi ame lu weex ki taka nyun ko def si packet lui taka lea nak li la jigeen yi di sol nyu muna ranyee goor la wala jigeen.

Li jigen bu taxaw sol robu bu bula bu am toubey am musor bu bula njung ko solal lu wex mugi sol kokét yu njul ci ganawam mugi am tablou bu am lu wex

Li nekk la Mungi ameh togu yu sokola yu makk Mungi ameh tabuli sokola bu weer feleh nak Mungi ameh togu yu weih togu yu makk Mungi kaaro.

Lii daalah la, daalah bu dormi taal, mungy ameh lu dormi taal, daalah bii gorre munakoi sol, gigain munakoi sol, dehmeh kaii, jaangeh kaii gui wala tangal yaram.

Lii ay pakketi meesi yu nyuul, meesi xonxu, meesi sokolaa. Pakketi werta la, mu ngi am pakketi weex. Lii la xaleyi jigeen i di leetu, di defar boopu.

Lii ñatti paketyi bindeh Kai si birr paket bi bindeh Kai ñungi ameh yu ñul yu bulo yu wert yu wekh yu xonxu ñunko tekfu wekh benen paket bi bulo la.

Lii dalabu wekh la si suff mungi socola ñinko tekfu wekh dalabi nak mungi ameh lu xonxu Lila gorryi do sol ak gigeen Yi.

Lee tate garab bu guyap la muge am xoop yu werte doom yu werte se birr guyap be nak su njureh def de neteh neet ye dang ku de leka leka bu nekh la.

Lii corkii lehket la, njung kor bindu njung kor deff aiiy bindu bindu yu njull, mungy ameh lu wekh, lehket bii nak, lehket bii sorkor laleh njung kor tek fu njull, lehketi chosan.

Lee kerr la kerr bun tabax nugku korget korget bu nuul se marag be marag bu weex la muge ameh se pole curang yu gouda fee nak muge ameh bunte kerr bu nuul se boram muge ameh tate garab bu mag se ganaw kerr be muge ameh tate garab yu koko yu mag.

Lii nak daala bu sokolaa la, si kow mu ngi am lu nyuul si kow, dalla bi nak si kow dafa yaa, nyung ko tek si karo bi.

Fu jigeen meer mogi sol lu werta kala bu werta mogi sega lun den defare ganari leeka ganar yu weex dafa yaar ay ganar si neeg bi neeg bi marag bu weex mogi am geryaas bu weex.